Enjovu bbiri ennene era enkulu ziri mu nsiko nga ziri mu kkuumiro ly'ebisolo, zirina amasanga gaazo ameeru, abiri abiri nga zirabika zirya muddo, enjovu zaagala nnyo omuddo era nga bisolo binene, binene ddala, kye kisolo ekisinga obunene ku lukalu. Zettanirwa nnyo abalambuzi kubanga bajja nnyo wano okuzirambula ne tufunayo ku kasente ng'eggwanga.

Akasolya k'omuzikiti nga kaazimbibwa bulungi era ne kawundibwa ne kazimbibwako n'ebintu ebyetooloovu bina ebiriko n'obuntu obufumita waggulu obusongovu era omuzikiti guno gwetooloddwa ebizimbe ebirala kw'ossa emiti n'abantu ab'enjawulo. Omuzikiti kye kifo ab'eddiini y'Obuyisiraamu mwe basinziza Katonda waabwe.

Ekirime ekiyitibwa omuwemba nga kiri ku kati kaakyo kwe kikulira, muwemba guno gulabika bulungi era nga gubaze bulungi ku kikolo, guli mu langi mmyufu nga mulimu n'obwa kyenvu guli mu nnimiro, omuwemba kye kimu ku birime eby'ettunzi era nga gweyambisibwa mu kukola omwenge ogunywebwa naddala omwenge ogw'ekinnansi.

Amayumba agawerako nga gali mu ngeri y'enzigotta nga mulimu amayumba amanene n'amatono era nga mangi gaaserekebwa n'amabaati ameeru, wagguluko w'amayumba eriyo akasozisozi akaliko emiti emingi. Ebifo bwe biti bitera okusangibwa mu ku njegoyego z'ebibuga eby'enjawulo.

Omuntu ono ayimiridde ayambadde ebyambalo eby'obuwangwa bwe nga yeebirkiridde ne leesu, atunuulidde ekibinja ky'embuzi ezitambula nga zijja gyali, embuzi nnyingi nga mulimu enjeru n'enzirugavu era nga ziriko abalalao abazivaako emabega, zitambulira mu kkubo ery'ettaka era ng'ebbali waalyo eriyo obuti obuwanvu n'obumpi.

Omusajja avuga ppikipiki emmyufu. Ayambadde empale eya bbululu n'essaati eya kapere ng'agifunyizzaako. Omusajja ono muddugavu bulungi era okumpi awo waliwo ekizimbe ate n'akaduuka akalina bye katunda.

Ebisolo by'omu nsiko omuli entulege n'ebisolo ebirala biri okumpi n'amazzi. Entulege ezimu ziyimiridde mu mazzi ng'emu enywa, ate ebisolo ebirala biri bbali mu muddo, omuddo gulimu kkala ya kyenvu nga kirabika biseera bya kasana mulimu n'obutiititi obumpimpi. Engulu ebbali eri waggulu mu bbanga eriyo eggulu eririko ebire ebya bbululu.

Ekidduka eky'entambula ey'eggaali y'omukka nga kiri mu kkubo lyakyo kudduka. Ekidduka kino kinene era kiwanvu nnyo nga era kyaka n'amataala. Ekkubo mwe kiyita liyita eyo mu nsiko era ng'ebidduka bino eby'eggaali y'omukka biyamba nnyo ku ntambula mu mawanga mangi olw'ensonga nti biba bya layisi okusinga ku ntambula endala.

Ebisolo by'omu nsiko ebiyitibwa enkula nga birya omuddo, biri mu kkuumiro lyabyo. Waliwo emiti mingi, emiwanvu n'emimpi. Omuddo mungi era nga gwa kiragala bulungi, nga kirabika biseera bya nkuba. Enkula ebeera nsolo nnene era ng'eba n'amayembe wano mu ffeesi yaayo agagiyambako ku byokwerinda byayo.

Omwami ayimiridde butengerera ng'anyumidde bulungi mu byambalo bye okuli basikooti enzirugavu n'empale enzirugavu. Ayambadde essaati ya mikono miwanvu era ng'engalo ze ziri mu giraavuzi. Atadde ne kammasiki ku mimwa gye kw'ossa akakoofiira akaddugavu. Ayimiridde bulungi mu mulyango omunene guno era nga n'oluggi olutali luggale weeruli bulungi.

Ekizimbe kinene ekya kalina era nga kirabika kikadde nga kiri mu kibuga wano waliwo emmotoka nnyingi wansi waakyo eza buyonjo n'eza ttakisi n'abantu bangi abakola emirimu gyabwe emirala ng'abalala batambula ate waliwo n'ebizimbe ebirala ebimpimpi.

Enjuki ebuukirabuukira ku bimuli era ng'enjuki eno ejjudde empumbu gy'eggye ku bimuli bino. Empumbu ya kyenvu ate nga n'ebimuli bino birimu kyenvu ne langi enzirugavu. Enjuki zaagala nnyo ebimuli olw'okufunako empumbu kw'ossa n'amazzi ge zikolamu omubisi.

Omukyala omutunzi w'ekyalaani ng'atudde bulungi ku ntebe ng'era mu maaso ge waliwo emmeeza okuli ekyalaani era ng'ali ku mulimu akola. Ayambadde tissaati enjeru omuli obuddugavu ate nga yeesibye ne leesu. Ku mmeeza y'emu kuliko ekidondi kya wuzi kw'ossa n'olugoye olwa bbululu oluzingiddwazingiddwa.

Ebisolo ebiyitibwa envubu nga biri mu nnyanja nga bingi era nga birabikako migongo na ffeesi zaabyo. Ebisolo bino bya mu nsiko naye nga bibeera ku lukalu ne mu mazzi. Envubu eba nsolo nnene ddala era nga kumpi eyagala kwenkana njovu.

Omwala omunene omujjudde kazambi omuli ebiveeraveera, ebimeremere, ebitiititi, omwala guno nga guliraanye amaka agamu era nga ku maka guno gano kuliko kaabuyonjo emabega era nga kaabuyonjo eno si nsereke era w'eri waliwo entuumu ya kasasiro. Amaka gaaserekebwa na mabaati era nga galabika makaddekadde.

Ebisolo ebiyitibwa envubu nga biri mu mazzi byeyagala. Ebitundu byabyo ebya waggulu ng'emigongo n'emitwe by'ebirabika. Envubu kisolo kya mu nsiko era nga kiba kinene ddala kyokka nga kibeera ku lukalu ne mu mazzi. Era ebisolo bino bye bimu ku bireeta abalambuzi kuno okubirambula ne tufunamu ssente ng'eggwanga.

Olubalama lw'ennyanja nga kuliko abantu bangi era nga kuliko n'ebizimbe ebirabika obulungi ebitono n'ebinene, kuliko ebiyinjayinja n'enjazi ate era kuliko n'omwami omu eyeebase wano nga alimu mu byambalo ebya bbululu kyokka nga alinawo n'akapikipiki akamyufu. Akapikipiki ke asibyeko akantu emabega ku kkaliya.

Ekifo eky'omwalo nga kiriko ebizimbe ebirabika obulungi mu langi enjeru ne bbululu. Waliwo amaato mangi agalabika nago obulungi mu langi ya bbululu, kw'ossa ensozi emabega empanvu era nga ziriko ebiyinjayinja n'omuddo omumpimpi.

Abaana babiri abato nga batudde omwana omu musanyufu ng'alina akamwenyumwenyu ku matama era nga n'amannyo ge galabika ayambadde olugoye lumyufu era nga yeesigamye ekiti ate emabega we eriyo omwana omulala ayambadde olugoye lwa bbululu nga mulimu ebyeru.

Ekibuga ekiteekeddwateekeddwa obulungi omuli amayumba agasulwamu, kko n'ebizimbe ebya bizineesi, mu bizimbe mulimu ebya kkalina n'ebitonotono, waliwo obulongooti obw'amasimu kw'ossa emiti emimpimpi n'emiwanvu.

Ekisero kino kikubyeko emmwanyi eziwedde okusunsulwa era nga ziri mu miramwa egiyitibwa kase. Emmwanyi kirime kya ttunzi nnyo era kitwalibwa nga bugagga bwennyini eri abalimi kubanga zireeta ssente nnyingi okuva ebunaayira okuyingira wano mu ggwanga Uganda.

Omwana Ono ayambadde t-shirt ali mu katimba aka ggoolo ey'omupiira ogw'ebigere. Ayasamye wano n'amannyo ge balabika. Engalo ze zikutte ku katimba kano.

Enkota z'amatooke eziwerera ddala zitikiddwa ku kagaali kamaanyigakifuba, akagaali kano kawagikiddwa omuti okukatangira okugwa. Akagaali era kasabikiddwa akaveera aka bbululu ku kitebe era nga akagaali kano kalina emipiira ebiri, kayina n'ettaala mu maaso.

Ebimuli ebirabika obulungi mu langi ez'enjawulo ng'enjeru, emmyufu ne kyenvu nga biri ku ttale era ku ttale we biri waliwo ensiko eya kiragala. Ebimuli bisikiriza nnyo enjuki kubanga zibyettanira okuggyamu ebikola omubisi.

Abantu babiri nga banaaba engalo zaabwe nga bakozesa ssinki. Omu asibye essaawa ku mukono gwe ogwa kkono ate ng'omulala ali mu ssaati enjeru. Okunaaba mu ngalo kye kimu ku bintu ebiraga obuyonjo n'obugunjufu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo.

Ezzike ekkulu era eddene obulungi eriddugavu litudde mu muddo, omuddo ogwa kiragala litunula lirina kye lyetegereza. Amazike bisolo bya mu nsiko era bye bimu ku bisinga okusikiriza abalambuzi wano mu Uganda. Litambuza amagulu ana kyokka ng'ate lisobola n'okuyimiriza amagulu abiri ng'omuntu ne litambula.

Omwami ng'avuga akagaali era ng'aweese omukyala. Omukyala gwe baweese atudde kikazi era ng'aleze ensawo ye eya kiragala. Ali mu kiteeteeyi, omwami avuga eggaali ali mu mpale mpanvu n'essaati enjeru; ekkubo kwe bavugira lya kkoolaasi.